Abantwana abancane abasesikolo abadlalayo lababalisi babo. Ababalisi babafundisa ukuthi bebekwazi ukudlala ndawonye kuyakhanya ukuthi badlala imidlalo ehlukahlukaneyo.

Abantwana abancane abasesikolo abanikwe ithuba lokubhala emdulwini ojwayele ukubhalwa ngombalisi leli lithuba lokuthi bekwanise ukubhala lokhu abakufunayo abakuthandayo.

Umfanekiso wemuli ofakiweyo emdulwini lapho okufundela khona abantwana besikolo abasakhulayo. Umfanekiso lo utshengisela imuli yonke iphelele kusukela kubogogo labokhulu kuze kuyefika kuzizukulwane.

Umduli osetshenziswa ezikolo ukufundisa abantwana lapho umbalisi oyabe ebhalela khona ukuze bezwisise okubhaliweyo emdulwini kubizwa kuthwa ngama alphabet.

Abafundi abasakhulayo abafundela ukwenza izicathulo inengi labantu bayazenzela izicathulo zabo ukuze bazithengise abafundi bafundela khonokho ukuthi labo bekwanise ukube bezenzela izicathulo bethengisa.

Imibheda yabantwana besikolo eyokulala. Imibheda leyi isetshenziswa ngabantwana labo abavele behlala esikolo abayabe befunda esikolo bengatshayisi besiya emakhaya njengabanye. Bayabe behlala esikolo.

Abafundi bahlezi balalele umbalisi efundisa, umbalisi uhamba lamajaha amabili okukhanyayo ukuthi ufuna bebe yisibonelo sento azama ukuyifundisa abafundi laba.

Umduli otholakala eskolo lapho umbalisi abhalela khona nxa efundisa abafundi ukuze bezwisise into ayabe ekhuluma ngayo njalo lowo mduli uyacitsheka nxa umbalisi engaqeda ukufundisa.

Umduli lapho okubhalelwa khona nxa abantwana besikolo befundiswa kubhalwe inombolo okukhanya ukuthi ngumbalisi ofundisa inombolo obhalileyo efundisa abafundi bakhe

Umbheda wokulala wabafundi abase univesithi ekhamelweni labo kulesitulo lapha abahlala kuso nxa sebebala amabhuku abo nxa sebetshayisile esikolo sebelapho abahlala khona